waaw asalaamaaleykum wa raxmatulaxi wa barakaatuxoo yéen mbokki baykatu région Louga rawatina ñi nga xam ne dañoo ñëw wékku ci fédération des associations paysans de Louga <breath> ñu gën koo xam ci Fapal muy kuréelu mbootaayu baykatu région Louga <inhales> ñoo leen i indil ay jiwu yu bees yu mucc ayib muy semence certifiée <inhales> ak ay matériels agricoles yoo xam ne di ngeen ko mën a jëfandikoo <inhales> ba mën a am campagne gu mucc ayib <noise>